Nyetti butaili garaap, yun tekk ce asshet bu bulo, nyarri butaili garap cen kibehrri outaina ak butaili garaap bi ce dinga ku am kubehri bulo.

Karton ngii garab bu wekh, nung chi binda, tek karton bii chi kaw taabul bu wekh, amna benen karton bu wekh bu neka chi ganaw karton bu mak bii.

Jigéen bi dafa leetoo, kondor yépp dem chi ganaw. Mu ngi soll lonet, mu ngi aah, bubam bi bati, bubam bi bachi kaw, bakkanam bi.

Palaas bu ñuy jaay, ñu ngi teg poti tamaate loxati, ay poobar bu mooka si pot, ay doomi liñoŋ yu ndaw yu nekka si pot.

Saal bungh defarr, njungy kaaroh, saal bi njungy ajjj ridoh bu rafet, armorre baangah takhaw weeh neleh, njungy tek taabul lii lehku kai bi ak jurom beni tohgu yukor worre.

Beureubu jaangu kaii, ehtah bii yaatuna mui amm pompeh bu neka chi digi ehtah bii, haleh yangy nnu gehnah takhaw chi sen pehrong di wakh.

Seywo bu amut jappukaay, bu hongha, nyug ko tekk, mun nga ko jell, defchi aye suuf yu nyul, defchi sa fuloory pur rafet taall.

Aiy banta, bena si bantayi, nyun ko jel takeko wein, takako, si bena banta bu ach chi kaw.

Buitikk, ayyi buttik yuu nehka ce suffu di jayyi cen marrsadice, amna behbeh buu ehnuu bagas bu bulo bu tahow ce bonti bittick bi.

Li nyeti lampah youn rangaleh si kaww jelu mani pajeh dokal ko si lampayeh bul refatal kox nuguh ag natali fass si maragbi ak redox yu weex.

Aiy togu yun defareh banti bamboo, mom len ko defareh, nyu takat takat togu yi, tek chi aiy eponse yun mureh ak morso yu blue.

Colur ree darapu deki Nigeria ya nyom seen colur bi moi werta weex ak werta lolu moi sen colur ree dega b.

Charah yu nyull, yu am aiy binda binda chi kaw, charah yi gorr munnako sol, jigen munnako sol, nyunko tek chi kaw tabul bu weakh.

Waji ngi yeeg toog ci kaw Traktor bi. Mangi gis naari pono, bena pono bu magg ak bena pono bu ndaw. Waji mungi sol daala bu weex, taaka mask, sol mbahana

Ay ñatti Telefon yuñg teklaante. Ñatti Telefon yi dañg gëna magante. Bu ñaka bi dooreko si caamoy bi moo gëna guda, Tek ci busi diga, tek ci bu mujeentel bi.

Toguu sal bu nyeoul tai ahmmeh kapet ce ronam.

Moto bu neteh, bui fein ak nyari tanki pono youi fein, benen moto bu weah bu tahaw si boram mungi jakarlo ak maraj bun karo am bunti kerr bu nyul.

Pehll bu ndaw, bungh dae jehfor ci nakor bii, mun nga kor gasehh boiiy ggiiih dara or nga buga geneh dara chi suff bii.

Tahhaa bu hougka yuugeih jaayee ayyi pirrigoo, nyarri motor yuu makk nyewgeih tahow ce kanami taahh bi, behna bu weeh ak behna bu bulo amna wajji bu tahow johheh ganawwu.

Ci jangu bi, am jesu Krist kuras baa ngi feeñ ci ganaaw. Waa jaa ngi taxaw sol mbuba bu xönxa, sol lunett yu weex di feeñ.

Kaitu taskai khibaaryi, linyu woyeh the standard si rewi Gambia. Nyungi binda, nyeti y yangi tahaw, nyungi tiyeh lun tiyeh.

Kokett bu gudaa bu nehteh.

Marrag bun defal bem refet am dencheh kai nyu defar armuwar bo weh bo ham neh mung nga fa agg sah tele ak sah lee nga refatal lee neeg.

Haleh bu korr nekaah si gaag bi , sol sotam bu jul ak mbubam bu honha bukeh doow di kenaah si doheeh gaag bi .

Ay boteli garap yu tege yi jaxnej yi amnej garap wusi neka amna wenen woxane cartong bu taxaw la amna benen bu taxaw wee nalé

Ay bang ak benna taabul bu ndaw, mu jaakaar look ndox bu bulopbi nga amne dangaar duga bu tangaye por fiixlu am na waajju toog ne le ci ganaaw guy bi

Goori ak jigeeni, nyewgeih tiyeah kuloori darapo rehwii Gambia bi ajj ko ce gawwu binda sen kehyeett didouh.

Jaaarou baaram, waajang kor tiyeh, amna lokhor bui fengh bukor tiyeh, nji lal morsoh bu wekh chi rohnam, jaarou bu rafet.

Keeiitu tass kaii khibarr, nju ngeh woneh kanami njjiiti rewi Gambia mungy jokhanteh lokho ak kenen, kanami police bangy tok, njjiti rew bangy sol khaftan.

Iiiy keurr yu ndurohleh, nungi rang, njung kor sampah keurr yu ehss pul len, njung len sampah beh pareh, njung len raahngaleh, defarr yoni ndokh pur pakh.

Lii kheeti nan la, bor hamneh fanta la tudu, fanta bii haaal lenkor defareh, defungh ci sukurr, y haaal keseh, ndokhi haaal lenkor defareh.

Haleh bu jigeen bu taxaw sol sipab bu gata tiyeh sagam bu weex taxaw sol lunet leita agg leitam bi sa kaw.

Jaarou wiss, njarri jaarou wiss neka chi sen karton, geneh gungh kor, jaarou wiss yu dooreh teh rafet.

Ayy Gääl, Gääli sererr yii ebb ayy nitt ,Ñyyin yangi takhaw si tâtti perêkh, bi Nyeh’nèn yii neka si birr ndôkh.

Bus bo bulo bu bulo bi moge feen mung si kaw yonn bi di dem jetlanteh ak yenen oto bus mang si kawtalibi.

kee mou nye tehy boutel li diu bou neteh, caro baa ngeh fenn si shof, mou nye lal Capet tamit mou ngeh fenn.

Bunti kerr bu jull, marag bu honha , ayy fereh gurak yaag si kow di feeg , penturr bu neteh

Iiiy nak, njenenti nak yangeh dokh di jaalah tali bi, motor bu honha nga nehleh di fengh, yon bi suff bu honha la, iiiy nehggu corrgate.

Saseh kaneh bu moka, ki munko tiyeh dinyu won, nyunfa binda li mui jarr. Nyunfa binda neh temerri derem lai jarr. Pur kaneh bu moka bi, ki saseh bi.

Ay hale wu gor yi jongante bal ñar ñagi sol mbuba yu wéx kawas yu wéx ak sot yu wéx kenen kangi sol lu xongxa .

A smiling little girl sitting and she put her learning material on top of a table right in front of her, while her colleagues on the other side are looking at her.

Lii njui dohgeh weungh, lii ligaye kat yii hanha yii dengh kor dae jel pur dohgeh kor banta, mba nga am weungh bu oryoff nga buga kor dok, lii tam mun nakor dok.

Nyeti moto nyungi fenj bena wayam si diga bi tah bu am butic si suf am nek si kaw

Nyari waye ya ngi tokk, soll sen haftan, di holl, di deglu. Keneen ki wah, mu ngi am mikro bu neka sen kanam tam.

Haleex bu jegeen bu jull tahaw , teex sakam bu weex teh dikaam ak ayy togux saal yu feeg yu refet ak ridux bu refet

Poti florr bu verta, mungi fein nyunko tek si suf bun karo, maraj bun karo.

Ñari beejan yu ñaw yuy feeñ ta guda. Am na teenteng bu wone ci ginaaw beejan bi. Teenteng ak yenen ñari nataal yuy féng.